Halakaan waxaa talaalo maruuxad waxa ey leedahy fiilo oo jaaala ah waxey taal qol dhaxdiis oo qol mutuleel daripiga rinji cadaana ah marsanyahy

Meeshaan een meel la isugu imaado waaye

Een halkan waa meldad sigaimadan waxafadhiyo alla Afar oday miska hortodayalo waxa usara n biyocafiya lawa okiyalo watan midna okiyalo mawato talefonadawaxey usaran yihiinmiska sidax ayagadhan miskey usaranyihiin

Halkaani waa laami waaye waxaa yaalo cagaf cagaf ayaa taalo oo jaalo ah waxay leedahay ilaa lix lugood. Wiishna wa yala waxuu soo qabanaya cagaf cagaf ta lugaa kor ka saaran.

Halkaan laami wayee laami oo kuyaala weedow ilaa lapa dhaliyaraa tagan laamiga gadaalna dadklaa socdaan mootaa socto geedbaa ku yaalo

Halkaani carwo waaye dharka lugu gado. waxaa yaalo dhar isboortis ah oo isku joog ah iskuna eg. Joog cadaan ah iyo joog gaduud ah iskugu jira.